Odokotela labo mongikazi basenza umsebenzi onzima kakhulu lapho besenza ngokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Balakho njalo ukuthi bazithole sebethelelwe yileyo mkhuhlane yikho begqoka impahla ezibavikelayo ezifana lama glovosi, izingwane lalokhu okokuvala amakhala ama maskhi.

Eminyakeni le edluleyo sibona imikhankaso eminengi efundisa abantu abahlala ngezindawo ezehlukeneyo iphinde ifundisa omongikazi labodokotela ukuze bathuthuke emsebenzini wabo. Imikhankaso leyi inganika abantu amabhuku ukuze behlale bebala besibalolwazi ngezempilakahle.

Odokotela sebelakho lezinsuku ukuthi bahlolisise ukudla esikudlayo lesikunathayo. Lokhu kwenza sivikeleke kuyoyonke imikhuhlane esiyithola ekudleni lezinto ezinathwayo.

Odokotela basebenza ukwelapha abantu abagula ngemikhuhlane eyehlukeneyo lokhu kwenza ukuthi babesegozini yokuthi labo bathole leyomikhuhlane yikho kuqakathekile ukuthi nxa besebenza bagqoke izigqoko ezibenza ukuthi bangatholi ukuthelelwa leyo mikhuhlane izigqoko ezifanana lesembatho amagilovisi lamagogorosi.

Umongikazi uthwele ijekiseni yokuhlaba izigulane esibhedlela , umongikazi ugqoke okokuzivikela ngakho emakhaleni lase mlonyeni ukuze angathathi imikhuhlane eyehlukeneyo esibhedlela.

OMongikazi baqala ngokuhlola umuntu kuqala .Besebe bona ukuthi umuntu ubulawa yikuyini . OMongikazi bengahlola emlonyeni kumbe esifubeni sabo. Minengi imikhuhlane engatholakala emlonyeni womuntu abayikhangelayo bona bayibone.

Ibhakane elithuthukisa ikhono lokuba abantu bageze izandla zabo ngazozonke izikhathi. Lokhu kuqakathekile ngoba abantu bathola imikhuhlane eminengi ngokungagezi izandla zabo.

Omongikazi labodokotela basengozini enkulu kakhulu emsebenzini wabo lokhu kungenxa yokuthi bahlanganela labantu abalemikhuhlane eyehlukeneyo zonke izinsuku yikho bekhuthazwa ukuthi bagqoke impahla ezibavikelayo kuleyo mkhuhlane efana lesembatho amagloves lama masks

Umongikazi uncedisa abantwana, ngokubathontisela umuthi wamehlo emehlweni. Lokho kuqakathekile ngoba kuyavikela abantwana, emkhuhlaneni emibi engaphambanisa amehlo abo.

Udokotela uhlaba umama ijekiseni engalweni. Amajekiseni kubomama engabavikela emikhuhlaneni efanana laleyi imikhuhlane yocansi kumbe ukuzivikela ukuthi bengazithwali.

Omama bayafundiswa ngalokho okwezempilakahle zabo. Lokho kuqakathekile ngoba omama bayakwazi ukuzivikela kuyo yonke imikhuhlane engenza ukuthi bengaphili kahle empilweni zabo. Lokho kungagoqela ukuzithwala noma abantwana babo ababazalayo baphile impilo engcono.

Umama ulethe usana lwakhe ukuze luzo hlolwa esibhedlela, umongikazi uncedisa usana lukamama ngokulunika umuthi ukuze lwenze ngcono lolusana.

Omama abahlakaniphileyo ngomama abahambisa abantwana babo ezibhedlela ngazozonke izikhathi ezikhulunywa ngamanesi labodokotela ukuze bayohlatshwa njalo bathontiselwe ukuze bangatholi imikhuhlane enyenyela abantwana abancane.

Abantu banengi kakhulu emhlabeni ngakho nje kunzima ukuze abantu bonke abakhona emhlabeni bethole usizo esibhedlela ngasikhathi sinye lokhu kubangela ukuthi kube lemizila emide ezibhedlela.

Abantwana abasezingeni eliphansi banatha amanzi ezimpompini besebenzisa izandla zabo. Lokhu akukhuthaza ngoba kudlalisa amanzi umntwana okufuze asebenzise isigubhu ukuze amanzi engadlaliseki njalo engachithekeli phansi

Minengi imikhuhlane esiyitholayo empilweni esingayiboniyo ngelihlo yikho omongikazi beqonqosela ukut abantu ukut bageze izandla zabo ngazo zonke izikhathi beqeda kusebenzisa isambuzi

Minengi imikhuhlane etholakala phakathi kwamanzi njalo esibulele abantu abamnyama abanengi kwele Africa. Kunjalo omongikazi labodokotela bayenza imikhankaso eyehlukeneyo ukufundisa abantu ngaleyo mikhuhlane ukuze abantu baphephe.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bahlale behambisa abantwana babo ezibhedlela njengokutsho kwabomongikazi ukuthi beyehlatshwa njalo bethontiselwe ukuze bevikeleke emikhuhlaneni engaba nyenyela.

Amazwe amanengi emhlabeni ayabambisana kulokho okulokwenza ngezempilakahle zabantu. Abantu laba bayancedisana beletha lokho okutsha okungaziwayo ngabanye njalo befunda okutsha kulabo abanye abahlangana labo.

Umphakathi ufundisana ngokokuphila kahle ezigabeni zabo. Omama labobaba babuya bahlangane ndawonye baxoxisane ngobubi lobuhle obenzakala ezigabeni zabo, njalo bexoxisane ngokuthuthukisa indawo yabo ukuze bephile ngcono.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ngazo zonke izikhathi endaweni elokuthula njalo ingqondo zabo zibe sesimeni esilokuthula ukuze banganyenyelwa yimikhuhlane yengqondo.

Umkhuhlane wengqondo unyenyela abantu abanengi emhlabeni. Abantu bacabanga kakhulu njalo bayakhala ngaphakathina kwabo njalo kabatsheli abanye abantu ukuthi bancediswe, lokho sokubangele imikhuhlane yengqondo eminengi.

Lezi nsuku abantu abanengi uyabathola bebhodabhoda bebulawa ngumkhuhlani owengqondo. Yikho nje abantu bekhuthazwa ukuthi bahlale bethabile njalo behlekelela. Belokuthokoza empilweni zabo ukuze banganyenyelwa yileyo mikhuhlane.

Abantwana besikolo, bafundiswa ngento ezehlukeneyo nxa besesikolo. Lokho kungagoqela ukuzigcina kahle, ukuziphatha kahle. Ukuthi bahlale umqondo wabo umuhle njalo ungasoze ubaphambanise kuleyondlela abaphila ngakhona

Kuvamile kakhulu elizweni ukuthola abantu abahlala emgwaqweni bengcolile, abantu laba bagula ikakhulu umkhuhlane wengqondo njalo bayadinga ukuncediswa ngokuhanjiswa ezibhedlela belatshwe njalo besile.

Zinengi izindlela zokuvikela umntwana ukuthi angabanjwa yimkhuhlane eminengi nengi. Lokhu kugoqela ukuhlatshwa kwabantwana iBCG, imeasles lepolio ukuze bakhule beqinile.

Izibhedlela zitholakala kuzindawo zonke ezihlala abantu , izibhedlela lezi ziyakhwe kahle njalo zafakwa ucingo zigombolozela lezo zibhedlela lakho konke okungaphakathi kugcinwe kahle kungatshontshwa njalo kungaphambaniswa.

Odokotela labomongikazi bayakhuthazwa ukuthi bahlale be gqoke ama yunifomu abo nxa besemsebenzini amayunifomu sengahlukana ngemihlobo yesibhedlela abasebenza kizo

Ikhona imkhuhlane ethelelwana kalula Imkhuhlane le ingathelelwana ngokukhwehlela kumbe ukubambana Lokhu kwenza ukuthi nxa ulohlupho lwalowo mkhuhlane abantu behlaliswe omunye lomunye kweyakhe indawo behlezi khatshana lakhatshana okwe metre elilodwa

ukusebenza yinto enzima emuntwini wonke ngoba ulakho ukuthi uvukele uphinde utshonele usemsebenzini omongikazi benza msebenzi wabo uchaze njalo bakholise kuwo ngokuhlabela emsebenzini kumbe ukuba ndawonye benceisana behleka bekholisa emsebenzini ukuze umsebenzi wabo ungai buhlungu kakhulu

Abafundi abafundela ukuba ngomongikazi bayafundiswa ukuhlola izinto ezehlukeneyo ngemtshina yesilungu. Bangahlola umchemo womuntu bekhangela zonke izinanakazana ezingabe zikhona zibangela imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni womuntu.

Endulo abantwana abangamankazana labomama bebesebenzisa izinto ezingafanelanga ukuze bezisebenzise lapho besesikhathini izinto ezifana lobulongwe benkomo, kodwa kathesi bayafundiswa ukube basebenzise amalembu awesikhiwa abizwa kuthiwa ngama-pads.

Igwaliba tshazi elitshengisa umkhankaso wokufundisa lokuhlakaniphisa abantu ngomkhuhlane wengqondo ongabe ukhona phakathina kwabantu be Rwanda, ikakhulu phakathina kwabantwana konke nje labantu abadala.

Abezempilakahle bahlala befundisa abantu ngemikhuhlane etholakala ezimpilweni zabo lokhu bakwenza ngikubhala amagwaliba mduli kumbe ukwena amaphetshana abahamba bewafaka emdulweni ukuze abantu bebale behlale belolwazi

Esibhedlela kuyagcwala abantu kakhulu ngawo wonke amalanga ekuseni uthola kulemizila emikhulu, kodwa lokhu akutsho lutho ngoba nxa uzongena phakathi uyangena ube wedwa lomongikazi bevale isivalo kubelokuthula njalo elikukhulumayo kube yimfihlo phakathi kwakho lomongikazi.

Izindlu zokwelaphela abantu ezifana lamakilinika lezibhedlela zitholakala mhlaba wonke jikelele. Kodwa lezo zindlu ziyavalwa ngempelaviki, zivulwe ngoMvulo.

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu empilweni zethu, lokhu ukubona ngemizila etholakala ezibhedlela ngawo wonke amalanga. Abantu abanengi bayagula njalo bagula ngento ezehlukeneyo. Lokhu kwenza bavukele ezibhedlela beyethola uncedo abaludingayo njalo bephile ngcono.

kuqakathekike ukuthi labo abaya esibhedlela bathole usizo abalulandileyo. Inengi lalabantu abahambi ilanga elilodwa kodwa balakho ukuthi balaliswe ezibhedlela njalo balaliswa emibhedeni eyenza ukuthi bazizwe bengcono.

Omongikazi bahlala befundiswa njalo bethuthukiswa ngomsebenzi wabo lowo abawenzayo ezibhedlela, bengahlaliswa phansi betshelwa ngalokhu okutsha osokuphumile elizweni labo mayelana ngempilakahle zabantu

Abagulayo balakho ukuyalaliswa ezibhedlela nxa imikhuhlane leyo abayigulayo ibaqinela kakhulu , kuphinde njalo ezibhedlela lapho abalaliswa khona , bayavalwa ngamalembu ,ukuze omunye lomunye angathaphuleli omunye lokhu akugulayo .

Umtshina wesilungu ofana lomabonakude otshengisa ukuthi isigulane esise sibhedlela senza njani. Lapha abangakhangela khona, ukuphefumula kwakhe kumbe ukuhamba kwemthambo yegazi lakhe.

Umsebenzi wabomongikazi labodokotela ususenza ususiba lula ngalezi insuku ngoba sebelakho ukuthi bancediswe yimitshina kulokho konke abakwenzayo. Sebengabe behlinza umuntu besebenzise imitshina ukuze babone ukuthi ngaphakathi kwakhe benza umsebenzi omuhle yini.

Odokotela bancedisana ukuhlinza umuntu bemelapha ingaphakathi komzimba wakhe lokhu kunceda kakhulu ebantwini abalemkhuhlane engaphakathi engalaphekiyo ngezihlahla njalo engalaphekiyo ngamaphilisi.

Umuntu ongubaba ogqoke iyembe yakhe eyi -blue ethwele into engathwa ngumtshina wokuzikhangela ukuthi uyisima kanjani emzimbeni wakhe, sengazihlaba ngaleyonto.

Abantu abangomama ikakhulu bayadideka kakhulu engqondweni zabo kubangelwa yizimo lezo abahlangana lazo empilweni ezibuhlungu kodwa bayaxwayiswa ukuthi bathole abantu bokuxoxisana labo ukuze bangazitholi besiba lomkhuhlane owengqondo.

Umhlonitshwa oxoxisana labantu ngokuqakatheka kokuqeda imvukuzane yesibeletho elizweni le Rwanda kubomama bonke abakulelo lizwe

Abantu lezinsuku basebenza bethwele amalephuthophu ngazo zonke izikhathi. Kodwa lawa malephuthophu alesibane esikhulu kakhulu ezilimaza amehlo abo. Yikho inengi labo licina seligqoka amagogolosi ukuze kuncedise amehlo.

Igazi elifakwe phakathi kwembodlela yegilasi. Igazi leli lisetshenziswa ukukhangela imikhuhlane etshiyeneyo engabe itholakala phakathina komzimba womuntu kumbe egazini lakhe.

Udokotela uthatha igazi lomuntu elifaka emtshineni wokuhlola igazi lelo kukhangelwa imikhuhlane eyehlukeneyo engabitholakala kulelogazi lomuntu.

Endulo abantu babegula beze befe kungela muntu okwaziyo ukuthi babulawa yikuyini kodwa khathesi songcono ngoba sokulemitshina eyenza ama x-ray etshengisa ukuthi umuntu ubulawa yikuyini njalo engalatshwa njani kangcono.

Omanjinela benza umsebenzi omuhle kakhulu ngokuyakha imitshina encedisa ezibhedlela, inengi labantu liloku hamba ezibhedlela bengazi ukuthi babulawa yikuyini kodwa umtshina ofana lama Xray scan uyancedisa ukuba umuntu atholakale ukuthi ubulawa yikuyini njalo asizwe ngendlela eqondileyo.

Ezibhedlela kutholakala imithi eyehlukeneyo kakhulu eminye imithi isinganathwa ukuze incede abantu kodwa kukhona njalo eminye imithi eyingozi ebantwini lokhu ukubona ngombalo oyabe ubhalwe embodleni yalowo muthi yiwo okutshelayo ukuthi lowu muthi uyanathwa kumbe uyingozi emuntwini

Isibhedlela yindawo ehlala ihlanzekile kakhulu. Lokhu kungenxa yabodokotela labomongikazi abakwenza kubemqoka ukuthi balahla konke okuyingcekeza emabhini aqondileyo. Sekungaba yibhini emhlophe, yibhini emnyama, yibhini elithanga.

Omongikazi labodokotela basebenza gadalala ukuze omama labantwana abasanda kuzalwa bethole ukuphila kahle emhlabeni. Kudala kwakunzima ngoba omama babebhubha bebeletha njalo abantwana babesiba lemkhuhlane eminenginengi.

Omama ababili abatshengisa injabulo enengi lapho bethwele usane lwabo, umongikazi uncedisa umama ukuze bathwale kahle usana lwabo.

Omongikazi bafundisa abantu, ikakhulu omama ngendlela zokukala abantwana babo, ngeleso sikhathi beze esibhedlela ukuthi babone ubude bomtwana.

Omama bayakhuthazwa njalo bayaxwayiswa ukuthi bekele umkhuba wabo wokubelethela ezindlini ,kungakho wonke umama ozithweleyo uyakhuthazwa ukuba abhalise isisu njalo alindele ezibhedlela ezitholaka ndawo zonke jikelele.

Ababona ngezempilakahle omongikazi labodokotela bayakuqakathekisa ukulalela isifuba somuntu bezwe ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okunganani. Kudala lokhu babekwenza ngokulalela ngendlebe, kodwa khathesi sebesebenzisa imtshina ethuthukileyo eyenza ukuthi bezwe inhliziyo yomuntu itshaya kakhulu okunganani.

Amagabha okulahlela izibi esibhedlela. Amagabha lawa alemibala eyehlukeneyo. Kutshengisa ukuthi izibi lezibi kulalapho okufuze zingeniswe khona, hayi ukuthi izibi zonke zijikelwe ndawonye.

Indlu kadokotela wamazinyo. Lapho abantu abahamba khona besiyalaliswa ukuze bakhitshwe amazinyo kumbe bageziswe lawo mazinyo ukuze bengahlutshwa ngamazinyo empilweni zabo.

Omama bakhathesi bayakhuthazwa ngaboDokotela laboMongikazi ukuthi basebenzise indlela zakhathesi zokuzivikela ukuthi bengazithwalai. ILoop ngeyinye yalezondlela njalo iqakatheke kakhulu ngoba kayibaphambanisi omama ekuphileni kwabo.

Izibhedlela zakathesi zakhiwe kahle njalo zicecisiwe ngemitshina yabelungu emihle eyenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula. Imtshina efana leyokukhipha amazinyo, ukukhanyisa lapho abasebenzela khona wenza njalo umuntu oyelatshwayo azizwe ethabile.

Itafula elamaviri esetshenziswa ngama nurse labo Dokotela ukubhoda ezibhedlela bethwalele imithi yezigulane lokunye abakusebenzisayo nxa besenza imisebenzi yabo.

Okuyizindizamtshina okuncane kuyanceda kakhulu ezibhedlela ezehlukeneyo kwele Africa, kuyakhona ukuthwala imithi kuyikhipha kwesinye isibhedlela kusiyayifaka kwesinye isibhedlela kuyanceda njalo ukulethela abagulayo imithi ezindlini.

Omanjinela baletha usizo olukhulu ebantwini. Bayayakha imitshina encedisa abantu abagulayo okufana noma labantwana abasanda kubelethwa belemkhuhlane eyehlukeneyo bayakhelwa indlu yokuhlala esebenza ngamagetsi ebancedisukuthi baphefumule baphile kangcono.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi balakho ukuthi babizwe bagijime ngama ambulance baye ezindaweni lapho okugulela khona umuntu umuntu sengabe engakwanisi ukuhamba yikho besebenzisa imibheda emincane asebenza ngayo ukuthi umuntu alale phezu kwawo bona bamthwale

Inengi labantu emhlabeni bayabhema njalo lokuthatha izidakamizwa lokhe kwenza ukuthi amaphaphu abo abole lokhu sikutshengiswa yimitshina etholakala ezibhedlela imitshina leyi ilakho ukukhangela umuntu ibone ingaphakathi kwakhe isimo samaphaphu akhe.

Isigodo sabelungu esenziwe ngezenge esisetshenziswa ezibhedlela ukubana befake imithambo ehambisa amanzi isiyafaka emzimbeni womuntu ogulayo ongaba elele esibhedlela.

Ingcekeza ngeyinye yezizatho ezibangela umkhuhlane ngaphakathina kwendawo ehlala abantu. Yikho nje ezibhedlela omongikazi labo dokotela bahlala belezindawo zokulahlela izibi ezihlanzekileyo lokhu kwenza kungabi lokumemetheka komkhuhlane esibhedlela.

Umuthi wesilungu wokugcoba izilonda. Umuthi lowu uqakathekile ngoba uyancedisa ukuba izilonda zome masinyane, njalo umuntu olalesosilonda aphangise ukusila.

Amagabha amathathu awomuthi wesilungu owokwelapha, athiwa ngamaphilisi. Amaphilisi lawa ahlukaniswa yibukhulu bawo.

Ibhokisi lamaphilisi elilamaphilisi alikhulu, amaphilisi anceda ngokuthi ayenza impilo zabantu zibengcono. Abantu abagulayo babangcono ngokusebenzisa imithi yesilungu ngoba iyaphangisa ukumnceda umuntu kulokuqala ukuyadinga imithi yesintu engabe ingatholakali eduze.

Izulu nxa lisina kakhulu libangela ukuthi abantu bagule ngomkhuhlane wesikhwehlela. Imithi yabelungu iyasinceda kakhulu ngoba uyakwanisa ukuyisebenzisa ngazo zonke isikhathi kungafune ukuthi uqale uyegebha isihlahla.

Umzimba womuntu ulakho ukuhlala uxegaxega ,yikho kuqakathekile ukuthi abantu behlale benatha izigubhu ,benathe imithi eyehlukeneyo ukuze baqinise imizimba yabo .Abanye bengafaka izihlahla phakathi kwamahewu benatha ukuze behlale beqinile.

Inengi labantu bazalwa belomkhuhlane wokutshilwa yisisu .Kodwa inengi njalo liphinda likhule lalowo mkhuhlane noma baze babe ngabantu abadala. Kuhle ukuthola imithi ehlukeneyo eyesintu kanye leyesikhiwa encedisa ukulapha lowomkhuhlane.

Umuthi wokusilisa abantu osembodleleni, umuthi lo ulokwenza lokuncedisa abantu abalomkhuhlane wesifuba kumbe lokhu okungabe kubahlupha esifubeni sabo.

Nxa abantu begula balakho ukwesaba ukuya ezibhedlela ngoba besaba ukuhlatshwa kumbe ukuhlinzwa kodwa imithi yabelungu efana lamaAnesthesia ayathundubeza ubuhlungu ukuze umuntu akwanise ukwelatshwa engezwa ubuhlungu.

Isikhathi somqando silokuletha umkhuhlane wokukhwehlela phakathina kwabantwana labantu abadala. Kodwa lokho akuseyiyo nkinga enkulu ebantwini ngoba ezibhedlela sekutholakala imithi yokwelapha lowomkhuhlane obungela msebenzi omkhulu.

Abantu abagulayo balatshwa ngendlela ezehlukeneyo. Omunye senganatha amaphilisi asile, kodwa omunye sengabe elamanzi amalutshwane emzimbeni. Lokhu kwenza ukuthi onesi bamfake amanzi emzimbeni besebenzisa amadrip.

Amaphilisi kumbe umuthi othengiswa esitolo samaphilisi lokhu kuncedisa abagulayo ukuze bedle ngcono lapho bezizwa bengafuni ukudla kumbe bezizwa besuthi ngazo zonke izikhathi

Abantu abanengi bacabanga ukuthi umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane obangelwa yikuloywa njalo awelapheki kukanti ayisikho lokho, umkhuhlane wengqondo uyafana layo yonke eminye imikhuhlane etholakala emzimbeni womuntu njalo umuntu ulakho ukuthi alatshwe ngamaphilisi.

Endulo imithi yayitholakala ngokuyayigebha, ukuyigiga lokuyichaya ubusuyisebenzisa ngendlela ofundiswe ngayo kumbe ukuyixhwathisa kodwa kathesi sokulula ngoba ungena esitolo uthenge umuthi wakho uphakathi kwembodlela uzinathele nje kalula usile

Ukuze umuntu elatshwe endulo kwakugoqela ukugebha lokugamula izihlahla lokuyigiga kube yinto engani ithatha isikhathi esinengi kodwa khathesi sokungcono ngoba imithi siyithola emambodleleni ezitolo zamaphilisi njalo akulamsebenzi omnengi owokwenza.

Amaphilisi athengiswa ezikhathini ezinengi ephakathi kwamabhokisi . Amabhokisi lawa ayabhalwa ukuthi amaphilisi lawa kumbe umuthi othengiswayo ubizwa kuthwa yikwiyini njalo usetshenziswa njani njalo uyenziwe ngani lowo muthi .

Umuthi osegabheni owokulapha isilungulela. Isilungulela sibangelwa yikudla indumba ezinengi lokho kwenza ukuthi umuntu aqale ukuzwa etshiselwa esifubeni sakhe.

Ikhona imkhuhlane etholakala phakathi kwegazi lomuntu kodwa iphumele phezu kwejwabu labantu. Imikhuhlane le ikhona ukuthi ilatshwe yimithi yesilungu eyokugcoba ukuze umuntu asile.

Kudala abantu babesithi umkhuhlane wokubulawa zinqondo yimkhuhlane ophathelane lokuloywa kwabantu kodwa khathesi izinto sezatshintsha umkhuhlane wenqondo ususelatshwa ezibhedlela njalo bonke ababulawa ngumkhuhlane wenqondo bahanjiswa ezibhedlela bayexoxisana labo mongikazi belatshwe.

Umkhuhlane wengqondo uyahlukana, abanye ubathola behlanya, Begijima bedabuka impahla, kodwa abanye ubathola bengabantu abacabanga kakhulu, bejula, emcabangweni wabo. Bacine besehluleka ukuphila labanye. Lowu umkhuhlane kawulakuthi uleminyaka emingaki, Usungawuthola ebantwaneni, kumbe uwuthole nje phakathi kwabantu abadala.

Umntwana ongumfana otshova ibhayisikili ugqoke ingwane yokuzivikela ukuze angalimali lapho engahlangana lengozi efana lokuwa kumbe ukutshayelela esihlahleni.

Umbalisi wabantwana abasezingeni eliphansi. Abantwana bafunda besebenzisa izincediso ezihlukeneyo njalo indlu yabo yokufundela ikhanya ijabulisa ukuze abantwana bethande isikolo.

abantwana abancane bahlezi ecansini ngobunengi babo banatha besukela emankomitshini alemibala ehlukeneyo njalo wonke umntwana unikwe inkomitsho elingana leyomunye

Abantwana abasakhulayo balakho ukuthi badelelwe yimikhuhlane eminengi kakhulu empilweni zabo, yikho omongikazi belakho ukubhoda bekhankasa bexwayisa omama ukuthi bahambe beyovakatsha ezibhedlela labantwana zonke izinyanga ukuze abantwana bahlolwe njalo bahlatshwe amajekiseni abawadingayo ukuze bavikeleke.

Abantwana besikolo bahlukene kakhulu, omunye lomunye ulakho afisa ukukwenza nxa engakhula abanye babafundi bafisa ukuba ngodokotela. Labo bafundi bayakhuthazwa ukuthi bafunde ikakhulu beqinise izifundo zabo ezok ezi ezilokwenza ngokwesayensi. Lokhu kwenza kwenza ukuthi abantwana baphumelele ekubeni ngodokotela.

Ukhona njalo umsebenzi okhuthazwa intsha, ukuthi bawufundele njalo bawuthande. Umsebenzi lowo ngowokuthengisa phakathi kwesitolo samaphilisi. Umuntu ofuna ukwenza lowo msebenzi uyahamba eyunivesithi ayefunda apase ukuze ukwanise ukuwuyenza lowo musebenzi.

Kulabafundi abafisa ukuba ngomongikazi kumbe odokotela bengakhula. Lokhu kwenza ababalisi baxwayise abantwana ukuze bafunde ngamandla njalo baqine ezifundweni zabo ukuze amaphupho abo aphumelele.

Umnunzane uphelekezelwa ngabanye abantu lapho ehlola isibhedlela kanye lokukhangela labo abantu abagulayo abakuleso sibhedlela njengalowu olele embhedeni obulawa lunyawo.

Udokotela usebenzisa umabonakude ukuze ahlole umama ozithweleyo, abone ukubana umntwana osesiswini uhlezi kuhle na njalo ukhula kahle.

Imikhuhlane enjenge kholera, imalaria le thayifodi, kuyahlupha kakhulu endaweni ezihlala abantu abanengi, kunjalo kuqakathekile ukuthi ku spreywe, ku spreywe ngalaba abantu abahamba bethwele ama thenki abo , ba spreye izihlahla lezindlu, lazozonke izindawo ezingahlala leyi imikhuhlane ukuze abantu baphephe.

Udokotela oyenza umsebenzi wokuhlola amagazi abantu ekhangela imikhuhlane eyehlukeneyo etholakala egazini lomuntu efanana lomkhuhlane we HIV kumbe idayibhethisi kumbe iTB, lokhu kuyancedisa kakhulu umphakathi ukuze beqale ukuyelatshwa isikhathi sisasekhona.

Empilweni sihlangana lezimo ezehlukeneyo. Siphinde sihlangane lemikhuhlane eyehlukeneyo ekuphileni kwethu. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ekwazi ukuthi yena uyisima kanjani ngokuthi ehlale esiya esibhedlela ekhangelisa ama BP letshukela emzimbeni wakhe.

Odokotela benza kahle kakhulu emsebenzini wabo besebenzisa imitshina yokuhlola lokuthi babonisise ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu agule njengomtshina wokuhlola amehlo unceda kakhulu ngoba utshengisa ukuthi ilihlo lingabe lilimele kangakanani.

Isitolo esithengisa amaphilisi, isitolo lesi siqakathekile ngoba siyancedisa labo abagulayo. Abagulayo ngemikhuhlane eyehlukeneyo bayangena bathole ukuncediswa kulokho abakugulayo ngazozonke izinsuku zokuphila kwabo.

Ukugula kumbe ukugulelwa kuyinto ebuhlungu kakhulu empilweni zabantu. Kodwa kusuka kubengcono nxa abantu bethola izitolo ezithengisa amaphilisi zigcwele ndawoyonke jikelele ukuze zisincedise ngazo zonke izikhathi.

Ezitolo ezithengisa amaphilisi lemithi wesilisa abantu sezigcwele umhlaba wonke jikelele , izitolo lezi uzibona ngokugcwala imithi emashelufini , uzibona ngokuhlanzeka njalo uthola kulomuntu othengisayo oyabe elenhliziyo enhle njalo ekuncedisa

Izitolo zamaphilisi yindawo abantu abanengi abagijimela kuyo lapho begula. Indawo lezo kungumthetho ukuthi zihlale zihlanzekile njalo kungabi lengcekeza kuleyo ndawo.

Umnyango omhlophe ujekwe ngelitshe ukuze ungavaleki. Lokhu kungaba yingozi ikakhulu ebantwini abasebenzisa lowomnyango ukungena lokuphuma ngoba umuntu angakhaba lelolitshe alimale.

Imihlobo eyehlukeneyo eyamaphilisi ethengiswa esitolo samaphilisi. Amaphilisi lawa ancedisa abantu ukuze bezwe ngcono lapho begula ngemikhuhlane eyehlukeneyo engafana lokubulawa yisisu.

Isitolo samaphilisi esincedisa labo abagulayo, sithengisa njalo ezinye izincediso ezenza ukuthi abantu abagulayo bezwe ngcono njalo bephile kangcono emhlabeni.

Amaphilisi awabelungu ayasincedisa kakhulu ezimpilweni zethu ngoba angcono ukuthola ,alula ukuthi uwathole. Kulokuthi nxa umuntu egula aqale ukuyadinga izihlahla, aqale ukuyagamula izihlahla. Kodwa amaphilisi wona nxa kuyikuthi uwathengile ahlala ekhona kumbe ugijime uyewathenga kuba lula .

Umongikazi bakhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwababo ukuze bekhule kuhle kodwa kuyafika isikhathi ukuthi umntwana uyabe engasasuthi lolochago lukamama yikho abantu abanengi benika abantwababo ilambazi lesikhiwa lochago oluthengwa lusemagabheni.

Odokotela labomongikazi bahlala bephuma esibhedlela besiza ebantwini, bezokwenza imikhankaso yokufundisa abantu ngemikhuhlane etholakala ndawozonke jikelele engalimaza umphakathi.

Umphakathi waleyondawo uyafundiswa ngokwempilakahle yabo, qede lapho banikwe amasethifikhethi abo okutshengisa ukuthi sebefundile njalo sebelolwazi ngokwempilakahle yabo.

omongikazi balakho ukuthi benze imikhankaso yokufundisa abantu ngemikhuhlane ebanyenyelayo njalo ebabulala bengananzeleli efana labo TB, omalaria, o BP le dayabhethsii. Imikhuhlane leyo bayikhangela abantu beangayibhadalisi lutho.

Omongikazi benza umkhankaso kwezempilakahle lapho benceda umphakathi wonke jikelele bebafundisa ngempilakahle. Omongikazi benelisa ukuhlola i BP yabantu bonke babatshele okuhle lokubi bokuqansa lokwehla kwaleyo BP.

Omongikazi labanye abahlonitshwayo esigabeni bahlangana bebuthanise abantu, bebafundisa ngokuqakatheka kokuphila kahle lezempilakahle zabo zonke ezigoqela abantwana, ukukhuliswa kwabantwana imikhuhlane lakho konke okunye okungaba yingozi kuleyondawo abahlala kiyo.

Amagabha okulahlela izibi. Amagabha lawa atholakala kuzozonke izindawo elizweni leRwanda. Amagabha lawa ayenza ukuze abantu bahlale endaweni ehlanzekileyo, njalo engelamkhuhlane.

Omama bakathesi bayakhuthazwa ngabomongikazi ukuthi behlale beletha abantwana ezibhedlela ngazo zonke izinyanga ukuze bakhangelwe njalo bahlolisiswe ukuthi bakhula kahle yini baze bafike iminyaka eyisithupha.

Abantwana baholiswa impahla zangaphakathi kanye lezincediso zabo zokubancedisa nxa besesikhathini sabo lokhu kwenza abantwana abangamankazana bakhule behlakaniphile njalo ngokuzithanda.

Omongikazi bayaqina kakhulu ngokufundisa abantwana abangamankazana ngemizimba yabo ukuze bekhule behlakaniphile njalo bekwazi ukuthi baziphilisa njani phakathi kwabanye abantu.

Omama lamankazana bayafundiswa ngazozonke izikhathi ukuthi kufuze baziphathe njani nxa besesikhathini sabo besenyangeni lokhu wenza ukuthi bangatholi imikhuhlane eminengi nengi abangayithola nxa besesikhathini lokungcolisa indawo abahlala kiyo.

Omama bonke bayafundiswa ngokuziphatha kahle njalongokuhlanzeka kwabo nxa besenyangeni. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyavikela imikhuhlane yonke engababamba nxa besesikhathini sabo.

Omama bayakhuthazwa ukuthi nxa besiza esibhedlela baze labobaba ukuze obaba bethole bathole imfundiso eyaneleyo ngabo mama abazithweleyo njalo ngempilakahle yabantwana.

Abantu abamnyama labelungu balakho ukuthi batshade bonke bathathane njalo bezale abantwana babo. Lokhu kutshengisa ukuthi akusela bandlululo lokuthi engabe umuntu engabe emfitshane kumbe emude, emnyama kumbe ebomvu.

Omama abasabatsha labomama abasebebadala kuqakathekile ukuthi bafundiswe imisebenzi yezandla ukuze bathole ukuthi bathengise lezo zinto kumbe basebenze bathole labo ukuziphilisa empilweni zabo.

Umtshina wokuhlola igcikwane le HIV ebantwini bonke. Umtshina lo utshengisa umuntu ukuba uyisima kanjani egazini lakhe, skhathi sinye leso.

Umama othwele usana lwakhe uyafundiswa ngabezempilakahle ukuthwala kahle umntwana kanye lokumunyisa ngendlela eqondileyo.

Omama bayakhuthazwa ukuxoxisana labobaba ngendlela zokuzala abantwana babo njalo bebahlukanisa ngemnyaka ethile ,ukuze lokho bakukwanise omama bayakhuthazwa ukusebenzisa imithanithani yokuvala ukuze bangabambi isisu efana k le jadel kanye leloop.

Omama bathunga izincediso zokusebenzisa nxa besesikhathini sabo. Izincediso lezi ziqakathekile njalo ziyanceda kakhulu ngoba ziyawatsheka , ungaqeda ukusisebenzisa uyasiwatsha uphinde usisebenzise njalo lokhu kuphinde kwenze ukuthi kungabaduleli.

Omama ababili lomntwana oyedwa ongumfana, abahleziyo endaweni yokudlalela eyabantwana. Abantu bahlezi njalo kuleyo ndawo.

Imota esetshenziswa yisibhedlela ukuthwala abagulayo. Imota le ibizwa kuthwe yi Ambulance. Iyanceda ukuletha abantu abagula kakhulu bekhatshana lezibhedlela.

Ezikolo sokutholakala isikhathi sokudlala imidlalo eyehlukeneyo njoba lakho kulilunga lokufunda. Abantwana balakho ukuthi belimale ngesikhathi befunda leso sifundo, yikho kukhuthazwa ukuthi isikolo lesikolo sibe lebhokisi elitholakala imithi lamabhanditshi ukuze abantwana besizakale.

Omongikazi bayakhuthaza abantu bonke emhlabeni ukuthi behlale besenza izinto ezincedisa ukusebenza komzimba wabo. Lokhu kugoqela ukugijigijima, ukudlala imidlalo eyehlukeneyo, kucofacofa kwemzimba ukuze benelise ukusebenza kalula.

Abantwana bafundiswa ukusebenzisa imithanithani eyehlukeneyo ukuze befunde bekhule behlakaniphile. Lokhu kugoqela ama phone, ama tablet.

Umabonakude osetshenziswa ezibhedlela oncedisa odokotela labomongikazi ukuba lemihlangano labantu abakhatshana lakuleso sibhedlela bebonisana njalo bethuthukisa umsebenzi wabo.

Endulo odokotela labomongikazi babesebenzisa amaphepha ukubhala zonke izinto abazenza ngomsebenzi wabo. Kodwa kathesi sokungcono umsebenzi wabo usulula ngoba sebesebenzisa ama "laptop" lama"tablet".Lokho kwenza umsebenzi wabo ubelula.

Lezinsuku imitshina sitshengisa uncedo kakhulu ezibhendlela kudala odokotela labomongikazi babesebenzisa amapheoha ukubhala konke abakwenzayo ezibhendlela kodwa khathesi sebesebenzisa ama laptop njalo kulula ukugcina lezo zinto abazibhalayo kulawomalaptop.

Isihlahla sokwelapha esiluhlaza tshoko. Esimile phezu komhlabathi ovundekileyo njalo umnyama. Ukhanya ukuba wenza isihlahla lesi sikhule sibe sikhulu njalo sihlanzekile.

Izihlahla zeganga zikhula kuhle njalo zibe lamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko izihlahla lezi zithelelwa lizulu elinayo njalo zincedwa ngamazolo avuka enamathele phezu kwamahlamvu lawa.

Abantu bajwayele ukucenta amaganga bencente indawo abahlala kiyo kodwa lezo zihlahla ezelaphayo abantu kabazigeci bayazikhekheleza bezigcine ukuze zihlale zibanceda.

Isihlahla seguava sinika izithelo ezimnandi kakhulu kodwa isihlahla lesi kasincedi ngokusinika izithelo kuphela siyelapha njalo umkhuhlane wokukhwehlela ngokuxhwathisa amahlamvu aso.

Zinengi izihlahla ezelaphayo phandle lapha kodwa kuyakhuthazwa ukuthi umuntu angasebenzisi isihlahla angasaziyo. Izihlahla zilomahluko zehlukene ngendlela eziyakhiwe ngakhona. Ezinye zilamaluba ezinye azilamaluba. Amahlamvu azo ayahlulana, ezinye zilamahlamvu amade ezinye amafitshane

Imvelo iyasinceda kakhulu empilweni zethu ,efana lezihlahla, amaluba, lezigodwana. Zisinceda ikakhulu ekusisindiseni lapha sigula ngemikhuhlane eyehlukeneyo.

Izihlahla lezithelo esilazo emhlabeni ziyanceda abantu ukuzebelatshwe nxa belemikhuhlane eyehlukeneyo. Izihlahla ezinjengezomganu zilapha ikakhulu kubomama. Isihlahla esinjengeginger siyalapha abantu abalesifuba kumbe abaleflu.

Izinyanga labodokotela besintu. Sebetholakala kulezinsuku, beyakha izitolo, bethengisa imithi yabo yesintu, okusemthethweni. Lokhu kwenza abantu bathole ukwelatshwa ngokusemthethwe, okungayisikho okokuhamba ngaphansi kwezihlahla.

Imithi lamaphilisi awesikhiwa akuhlukananga kakhulu lemithi yesintu enikwa abantu iyizihlahla kumbe iyizigodo. Lokhu kungenxa yokuthi imithi yesikhiwa ithathwa isukela ezihlahleni lezithelweni zonezi ezisetshenziswa ngabantu besintu.

Itiye ephakathi kwenkomitsho, itiye leyi incedisa ukulapha imikhuhlane kanye lokuqinisa amasotsha omzimba. Itiye leyi iyenziwe ngamalemoni kanye lejinja.

Inengi labantu emhlabeni abakutholi ukudla okufaneleyo okwakha imizimba yabo njalo bathatha amaphilisi abelungu ukuze bakwanise lokhu okungekhoyo emizimbeni yabo.

Izithelo ezidliwa ngabantu ezincedisa ukuthuthukisa ukuphila kahle kwabo lapho kuvikela kusukela emkhuhlaneni etshiyeneyo engalwisa imizimba yabo.

Imvelo etholakala lapha emhlabeni iphinda ibe yimithi njalo eyelapha abantu abagulayo lokhu kufanana loluju kumbe ama orange lokhu kuyelapha abantu ababulawa yi flue kumbe isifuba.

Lezinsuku abantu bayafundiswa ngokuqakatheka kwezihlahla. Yikho osokusenzukuthi abantu babelolwazi ngalezizihlahla njalo bengaziqumi bethole sebezihlanyela emayadini abo, njalo bezisebenzisa.

Izihlahla ziyimvelo eqakatheke kakhulu ekuphileni kwethu. Kubuhlungu ukubona abantu begamula izihlahla emhlabeni kungoba abakwazi ukuqakatheka kwalezo zihlahla.

Imithi yesintu ilula ukulungisa njalo ukusebenzisa. Imithi efana lamahlamvu yikuyikha kuphela uyifake elenjini, uyichole kumbe uyigige uphinde ukhame umsobho wayo ubusuwusebenzisa.

Izihlahla ziyanceda ngokwehlukeneyo empilweni. Yikho kukhuthazwa ukuthi abantu abazaziyo lezozihlahla ezincedayo bazihlanyele bazithelele zihlale zilamahlamvu aluhlaza tshoko zihlale zikhona kulokuthi ziphele emhlabeni.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bengatshisi amaganga njalo bengacenti indawo abangafuni ukuyisebenzisa ngoba amaganga athwele imvelo esigcedisayo athwele izihlahla ezincane ezilamahlamvu ayelaphayo ezinye izigodo njalo ziyelapha njengamahlamvu azo

Izihlahla ezihlukeneyo. Ezinye zalezozihlahla zilamaluba aluhlaza, ezinye zilamaluba akhanyayo, ezinye zibe lamaluba amahle njalo. Izihlahla lezi zisetshenziswa ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Lezinsuku izinyanga labo bonke abalapha abantu ngesintu sebekhuthazwa ukuthi babhalise umsebenzi wabo abawenzayo njalo imithi yabo besebeyifaka emambodleleni lasemaphepheni.

Abakhangela ngezemvelo emhlabeni. Bayakhuthaza umhlaba wonke jikelele ukuze bayeke umkhuba wokuhamba begamula izihlahla bezibaza. Bayakhuthaza njalo kulabo abavunyelwe ukuba bagamule izihlahla, ukube ogamula isihlahla esisodwa kufuze ahlanyele izihlahla ezimbili phezulu.

Amahlamvu alombala oluhlaza achaywe phezu kwelenjana elincane. Amahlamvu lawa engasetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabo.

Amahlamvu esihlahla aluhlaza. Amahlamvu lawa ancedisa izinto ezehlukeneyo emzimbeni wabantu, efana lokwenza amafutha okukhulisa inwele zabantu, kumbe ukulapha eminye imikhuhlane eyehlukeneyo.